Lakisi biso mafuta eza na kati ya étagere eza mafuta ya kopakola nzoto na ba parfum pembeni na biloko mosusu likolo ya étagere.